Tini misile leellishshaahu amma'note danaati amma'note danino isiliminnu amma'no dana ikkanna biiffinota leellishshanno kayiinni sidaamu qolo wodhite sidaama ikkansa kultannota kultannota leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu amma'note dana ikkanna amma'note dani giddono mittu pheenxete amma'no danaati mannu maganonsa maga'nananninna magansiisanni afamanno misileeti mannu magansiisanni afamanno.

Tini misile leellishannohu sagalete danaati sagalete dani giddono isi mittuno waasaho waasa zaayiinete tu"anchaame zayiinera worroonnita leellishanno misileeti buurunni worroonni waasa leellishshanno misileeti lowonta biiffanno misileeti.

Tini misile xawisanohu odoo oddeessanni mitu xa'manna mitu dawaranna tene misileno SMN odoo odeessani lowonta biiffanote

Tini misile leellishshannohu giwirinnu loosi murooti iseno murote su'mino gaashete gaashe sagalimmate horonsi'nanni giwirinnu murooti iseno lowonta baxisanno gari laaltinota leellishshanno misileeti.

tini misile xawissannohu owaante uyinanni baseeti. owaante uyinanni basera mannu owaante adhanninna aanni afamannowa lae dadilloommarichi mannu ofollinookkita laooma.

tini misile xawissannohu minehonna gallanni mineeti, kone kuni minino sidaancho mineti yine woshshsinanni mineeti isono minoonnihu sheekunniti, horonta biifanno mineeti.

tini misile leellishshannohu amma'note dani giddonni afantino gashshaano annuwaati annuwate giddono pheenxete amma'nora maganu mannaati woyi maganu manchooti.

Tini misile leellishshannohu hijaaru danaati hijaaru kunino algaho ikko babbaxitino biirora daddaloho horonsira dandiinnani hijaaraati kuni hijaarino lowonta biifannota leellishshano misileeti.

Tini misile xawissannohu giwirinnu losooti. giwirinnu loosi giddono mitte qonbo"ote. qonbo"o mine minatenna babbaxxewore loosate horonsi'nanni qonbo'ote danaati. iseno lowonta biiffanno qonbo'oti.

Tini misole leellishshaahu Babbaxxino dani uduunnicho leellishshanno misileeti tenne misile aanaanni dagansanna balchoomansa kulanno uduunne uddirinohu jajjabbu manni leellanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu koo"attete koo"atte horonsi'nannihu lekkateeti iseno mayiiti horonsidhanno koo"attete misileeti iseno albiidose cufanchote badhiidose fanote lowonta biiffanno.

Tini misile xawissanohu bununna sagalete mineeti. Tenne sagalete mine mannu babbaxxewowinni daaye horoonsiranno mineeti? Isino lowontanni biifinsonnita leelishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu oodoote. Odoo babbaxxitewo midiyubbarra odoo sayinsnni. Kayinni tini sidaamu midiyira SMNra sayinsoonni odooti. Mannu quchime odoo macciishshanni nooti leeltanno lowo geeshsha baxissanno.

Tini misile leellishshannohu loosu danaati mitte basera badala ikko babbaxxewore loossanni afantanno beetto leellishshanno misileeti. Iseno biiffanno hasi'noonnire afirate injitanno suqeeti woyi baseeti.

Tini misile xawissannohu muuziiqaho horoonsi'nanni uduunnicho ikkanna iseno gitaarete yinannite isetino horose faarsotenna babaxxeworira muuziqaho horonsi'nanni uduunnichooti iseno lowonta biiffanno.

Tini misile xawissannohu amma'note dana ikkanna amma'note dani giddono mitte pheenxete amma'no dana ikkanna kuni minino woyimmi kuni dargino mannu maganonsa magansiranna huucciranno baseeti. lowonta biiffanno baseeti.

Tini misile leellishshannohu babbaxxino uduunnichu danaati. Uduunnichu dani giddono mitte siwiilu qottooti. Horinsi'nannihu babbaxxewore muratenna babbaxxewore dolate horonsi'nanni qottote danino lowonta baxisannoho.

Tini misile leellishshannohu kalaqonna qooxeessaho. Konni kalqunna qooxeessu giddono leeltannoti hsanja muronna mineho. Kuni kalaqinna qooxeessi lowonta tashshi diassannoho.

Tini misile leellishshannohu bababxxeyoore egensiisate horonsi'anoonni egenshiishshu danaati egenshiishshu dani giddono mittu kuni alemi xagichu mine yaanno egensiisate horonsi'nanni isinio lowonta biifanno.

Tini misile leellishannohu minehonna gallanni mineeti mine konneno minoonnihu kinchunniiti huuxxinoonnihuno hoomboonnihu kinchunniiti hoonboonni mineeti isino lowontanni baxisanno mineeti.

Tini misile leellishshannohu egensiisate horonsi'noonni egenshiishshaati. babbaxxino biirora ikko babbaxxitino basera horonsirate horonsi'noonni egenshiishshati ye sidaama limaati yaanno egenshiishshaati.

Tini misile xawissannohu seesa kultanno misileeti tenne misileno babbaxxitino suuqera woy babaxxeyoowa afi'nanni iseno umu dananchira buudhinanni iseno lowonta biiffino baxissannote.

Tinni misile leelishanohu kalaqohonna qooxeessaho kalaqonna qooxeessu gidono mite ilaalaame baattoti aannaseennino haanja muro leeltanni afantano baattonnihu garise lowonta gatiimmame ikino daafira lowonta dibaxissano.

Tini misile xawissannohu bunu minenna sagalete mineeti. bunu minenna sagalete mine mannu babbaxxewiinni daye horoonsira daandanno sagalenna bunu mineeti. isino lowonta baxisanno sagalenna woyi bunu mneeti.

Tini misile xawissannohu bunu minenna sagalete mineeti konni bununna sagalete mine mannu babbaxxewowiini daye horoonsiranno baseetina kayinni lowonta ofolle saga'latenna buna agate di'injiitino baseeti

Tini misile leellishannohu poletikaho poletiku giddono adawu agaraanoti adawu agaraano giddono insa polisete polise mittowa quchuunte mitte hajora hasaabbanni afantannote lowo geeshshano biiffino

Tini misile leellishshannohu poletiku mannaati woy ammaraarete yinanni tini poletikino sidaamu qoqqowi giddo lawanno insano lowonta biifanno insano haranni leellanni afamanno.

Tini misile xawissannohu sicconna badooshsheho. Siccunna badooshshu giddono mittu itiyoophiyu sicco kulanno sicco ikkanna layinkkihu kayinni sidaamu qoqqowi sidaamu manni horoonsiranno siccooti.

Tini misile leellishshannohu maxaafaho. Maxaafu kunino sudaaminyunni birreessinoonniha ikkanna misile aanasi worroonniha ikkanna maxaafa konne nabbambe egenno bowirsirate horonsi'nanni maxaafaati. Konni maxaafira lowonta biifannori afamanno.

Tini misile xawissannohu maxaafaho. maxaafu Kunino lowo manni leellanno manni ikkasi sidamu manna lawanno isi kuni maxaafu aan noo mannina kayinni mannu batirino daafo dibaxisinoe.

Tini misile leellishshaahu daddalu danaati. Owaante aanni noo manni leellanno. Tenne misilerano babbaxxitino koattenna uduunnu biifannohu leellanno. Babbaxxiwowi mannu daye horoonsirate injiitanno suuqeeti. Iseno biiffanno.

tini misile leellishshannohu biifisi'noonni mini uduunnichooti. isino maggarejaho yinanni uduunnichooti. isino lowontanni baxisannoho woyim biifannoho.

Tini misile leellishshnnohu giwirinnaho giwirinnu mirte giwirinnu giddono ise timaatimete. timaatimete sagalimmate horonsi'nanni tenne timaatimeno lowonta biiffino garinni loonsoonnita leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu kalaqonna qooxeessaho kalaqotenna qooxeessu giddono ilaalaame baattora wayi fulanno ilaalaame baattooti iseno lowontanni baxissanno baseeti.

Tini misile xawissannohu sagalete dana ikkanna sagalate danino shaananna wahete. shaananna wahe ganfe horoonsi'nanni. Kayinni timu ledo worroonni. Timano badalate bulleenni loonsoonniho. Lowonta baxisannoho.

Tini misile xawissannohu mininna dubbu saadaati. Mininna dubbu saada giddo mitte lukkittete. Mini saadaati. Mini saada lukkittete giddono horose quuphesenna maalase horoonsi'nanni lukkitteeti. Iseno lowonta baxissanno.

tini misile leellishshannohu sumudu danaati kuni sumudino babbaxewore leellishshate biiro ikko timirtete minna babbaxitewore leellishate horonsi'nanni kuni kayiinni sidaamu dagoomu qoqowi amaalete mine yaanno sumudaati.

Tini misile leellishshannohu godo'lete dani giddo mitte kaasete godo'le danaati godo'litanni leeltannorino lowonta biifisse biifanno meedira godo'litanni afantanno.

Tini misile leelishannohu ama'note danati ama'note dani giddono mite penixete ama'no danaati iseno mannu maganonisa huuciranno base ikkitana qaale maciishanni noo mannina qaale kulanni noo manni leellanno

tini misile leellishshannohu poletiku ammeraare leellishshanno misileeti mittu poletiku ammeraare giddo hasaawisannansa ku'uri kayiinni ofolte biifanno garinni macciishshitanni noo misileeti.

Tini misile leellishshannohu minehonna gallanni mineeti. Konni mini giddono kinchunnu minnoonni mini biifinse minnoonnihunna hoomboonni hooweno lowontanni biifinse hoomboonnita leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshannohu boohaarranni mereershsha lowontanni injaanno boohaaranni mereershaati. kuni misilete aana la'neemmohu kaayiinni qoqqowu giddo mereershsha lowonta biiffanno baseeti.

tini misile xawissanohu egenshiishu danaati egenshiisha rosu mine ikko biirote babbaxewa babbaxeere egensiisate mannaho horonsi'nanni egenshiishshu danaati kuni egenshiishshino lowonta biifannoho.

Tini misile leellishshannohu mininna biirote uduunni giddo tenne misilera biiroteno hooronsira dandiinanni saaxineeti. Iseno horoonsi'nannihu dafitarra ikko babbaxxeyore worate horoonsi'nanni lowonta biiffannote.

Tini misile leellishshannohu looso loonsanni afamanno manna xawissanno misileeti. Tenne misile aanannino muuzenna awukaado leeltanno. Tenne misilera mannu hiranninna hidhanni afamanno misileeti. Tenne misile laoommari lowonta baxisannoreeti.

Kuni misilete la'neemmohu minehonna gallanni mineeti. konni minihu garisino kinchunni minaminoha ikkanna hoomboonnihuno qorqqorrotenniiti. lowonta biiffanno.

Tini misile leelishanohu kalaqotenna qooxeessaho, mitu quchumra way fullani diranni leellitanota leelishano misile ikkitana isino gowayna'ara tuwaatara dagino manooti leelitano lowota baxisanote

Tini misile xawissannohu murote. Tini murono hoowete giddo leeltanno murooti. Tenne murono horoonsi'nannihu babbaxxinorichiraati. Iseno noo base lowontanni injiitinote.

Tini misile egensiisanohu egenshiishshaho egenshshisha horonnisinannihuno babbaxino biirorano ikko babbaxino hinkote ikko babaxewore egensiisate horonnsinooni misileet

Tini misile leellishshannohu minehonna gallanni mineeti. Konni minino haqqetenninna bushshunni minoonni mini leellanno. Hooweno dinoosiho. Isino gatiido lawanno. Kuni mini lowonta tashshi diassannoho. Tini misile.

Tini misile leellishshannohu sumudu danaati. sumudu dani giddono mittu yaaneeti yaamamanno hinkotenna illete xagichu mineeti. isino qoqqowu hawaasi giddo afamannohu lowonta biifanno sumudu danaati.

tini misile leellishshannohu gallanni minenna minehonna gallanni mineeti konne mineno minnoonni gari horontanni biifanno garinni hoomboonni gobbaanni harrichu leellanno misileeti.

Tini misile egensiissannohu odoote. Odoo babbaxxeeyo televizhiinera ikko xaabiyaho odoo odeessinanni. Kayinni tine smn odooti sidaamu miidiyi odoo odeessanni leellannohu leellanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu mininna biirote uduunnichi giddo mini uduunnichooti kuni uduunnichino ofollaancho wombareetinna agidaamete tini agidaameno lowonta biiffannote iseno lonsoonnihu haqqunniiti.

Tini misile leellishshannohu hijaaraho, kuni hijaarino babbaxxitino horora horonsi'nanni hijaaraaraati, isono biirote ikko babbaxxeworira horonsira dandiinanni hijaaraati isino biifanno basera no hijaaraati.

tini misile leellishshannonkehu daganna maatete daganna maatete giddono mitte basera mitto darga quchunte woyi coye macciishshitanni leeltanno lowo geeshshano ofoltino gari biifanno garaati.

Tini misile leellishshannohu umu dananchooti. Umu dananchino quxurxure loosidhino woyi amaxxitinno beetto leeltanno misile ikkitanna sidaamimmase kultawota ikkitanna lowonta biiffannota leellishshanno.

Tini misile xawissannohu biifisa. biifisate horonsi'noonni uduunnichooti. uduunnichu kunino agattotenna sagale worranni uduunneeti. mitto mine agattotenna sagale shiqishate horonsi'nanniho.

Tini misile xawissannohu egenshiishshu danaati. Kuni egenshiishshino gobbaanni daddallanni xagga ikko babbaxxiwore doyissanni leellanno beettooti. Tini misileno biifadote.

Tini misile xawisanohu egenshshisha horonisinnooni egenshishaati egenshiishu kunino babbaxewo biiroteno ikko rosu mine egenshisha horonsinnani Kuni egeshiishino lasilaasa woym babaxewore egensiinsooni

Tini misile xawissannohu mininna gallanni mineeti. Mininna gallanni mini giddo la'neemmohu kinchunni garranfoonnihu loonsoonni mine ikkanna huxxunni haqqetenni huxxinoonni huxxi leellanno. Lowonta biiffanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu giwirinnu loosi haanja murooti. Iseno sagalimmate horoonsi'nanni. Su'miseno gaashete. Gaashe sagalimmate horoonsi'nanni haanja murooti. Iseno lowonta loonsoonni gari lowonta biifanno.

tini misile leellishshannohu sumudu danaati sumuda babbaxewore egensiisate baanke ikko biiro timirtete mine kulateeti horonsi'nanni egenshiishshu danaati sidaamu baanke yaanno egenshiishu danaati lowonta biifanno egenshiishshu danaati.

tini misile leellishshanohu maxaafaho kuni maxaafino nabbanbiro egenno bowirsirate horonsinanni maxaafaati kayiinni maxaafu kuni sidaamu afiinni borreessamasinni danchahona kayiinni misilete aana la'nanniri bushareeti.

Tini misile xawisanohu ama'note danati, ama'note dani giddonno isiliminu ama'no danati, isino meentu callu offolle noo cooye maciishano noreetu

Tini misile xawissannohu mininna dubbu saada giddo mini saadaati. Mini saada giddono lukkuwwaho. Lukkuwaho horosi maalasinna quuphesi horoonsi'nanni. Isino lowonta gamba yee ofollino. Worroonninsawi baxisanno.

Tini misile leellishshannohu kalaqotenna qooxeessaho. kalaqotenna qooxeessu aanaannino loonsoonniti doogo lowonta biiffannote. Iseno haanja murono aanase leeltannote. Lowonta baxissanno misileeti

tini misile xawissannohu odoo odeessitanni afantanno beetto xawissanno SMN midiira odoo odeessitsnni xamminanase dawaro qoltanni afantanno misileeti.

tini misile leellishshannohu biifisate horonsi'noonni uduunnichooti kuni uduunnichino cherchete ikko biirote babbaxewa biinfilleho horonsi'nanni uduunnichooti isino lowontanni baxisanno uduunneeti.

tini misile xawissannohu gido'lete danaati godo'lete giddono mitte lekkate kowaase godo'le danaati lekkate kaase godo'le dani giddono lowonta biiffanno wedelli leeltanno lowo geeshsha baxissanno misileeti.

tini misile leellishshannohu adawu agaraanooti adawu agaraano giddono insa qoqqowu giddo adawu agaraano faarso faarsitanni lowontanni biiffanno adawu agaraanooti.

tini misile leellishshannohu odoote odoono SMN miidiyira sayiinsoonita sidaamu miidiyira saayiinsoonnita leellishshnnote iseno piresdaantichu desta ledamohu sidaamu qoqqowi marchbande towaantoonni yitanno odooti iseno lowota biiffanno.

tini misile leellishshannohu mininna dubbu saadaati mininna dubbu saada giddono mini saadaati mini saada giddono mittu bootoho bootunniha horosi hawuuratenna maala itate horonsi'nanni isino lowo geeshsha baxisannoho.

tini misile leellishshannohu kalaqonna qooxeessaho konni kalaqonna qooxeessu giddono la'neemmohu minehonna murote minehonna murote giddono la'neemmori misilete aana la'neemmori lowo geeshsha baxisannoreeti.

Tini misile leellishshannohu hodhishshaho horoonsi'nanni uduunnichi giddono mittu kaameelaho. Kaameelunniti horosi rahe rahotenni uduunne ikko manna rohote hodhisate horoonsi'nanni kaameelaati woyi uduunnichooti.

Tini misile leellishshannohu daganna maatete, daganna maatete giddono sirba sirbanni sidaamimmasi kulanno manni leellanno misileeti tini manchono umose fixidhe diigga wodhite angate jaanxila amadde no mancho leeltanno

tini misile leellishshannohu sumudaho sumuda babbaxeeworichira kulatenna egensiisate horonsinanni sumudaati kuni sumudino sidaama yaanno sumudaati isino lowonta biifanno sumudaati.

Tini misile leellishshannohu muuziiqu uduunnichooti. Muuziiqu uduunnichi giddo mitte gitaarete. Gitaare faarso faarsatenna sirba sirbate horoonsi'nanni muuziiqu uduunnicho ikkanna kayinni lowonta biifanno uduunnichooti.